Giss na plase jaye kay, plass se jaye kay bi plass bu ray la bena jegain muge tahaw fofu mugi sol muba ak sepa bu njol.

Naatbi keyt bi ay netal nyung fi keyti xibaar la ay netal yu goor nyun fi ay netal jigeen nyun si keyti xibaar la.

Gis na moto, moto bu xonxu la, mugeh daw ci kaw tali bi, mageh gis talli bi , mageh gis ay fiil.

Gisna ay nit, ayboor yu bari, ngisol imbuba yu ñuul, tubai yu weex, nyingi sol ay kawaas yu weex ak ay dàlla yu niru

Maangy gis plass, plass bi mungy am aiiy jaiiy, jaiiy lehkah bu sehww, dehka bu sehww la, am lehkue, lehkeh bu nga hamanteh nii lehku bu noiiy teh lehki ndoh la.

Mageh giss jigeen jigeen bagi taxaw mugi aam karaw bu nuul mogi amm chain mogi sool roba roba bu raay roba bu bulo amm na lom deff ci loxom si loxo ndeyejor bi.

Mangy gis phlasi nobalehh kor kaii, pahlass bii amna iiiy torgeh kaii ak fu ngai tek sa iiy bagass, mungy am iiy lampah.

Mageh giss bena goor, goor bagi sool mbahana bu honhu ak garabubo bu bulu mogeh tega, lu moi tegeeh nak tega chosan la mogeh woii tamit woii yu chosan

Mangeh giss ay guneh , guneh yangi tahaw ak jigeen mba geh tahaw moom tam mungi fopp guneh , guneh yangi sol ayy mbubu, mbubu yu duroh wutt.

Ayyi guneh ak ayyi makk tuti, nyii nyewgei tokk nyii nyewgei tahow, nyewgeih so cen mbubu yi ndaww, nyewgeih tachu ,nyi nyewgeih hol.